Nyɛɛ noba bayoɔbo ka be kyanse zuŋ, ka ba mine a a zeŋ a … boma, ka kaŋ are, ka ba mine are k kaara, ka ba mine meŋ zeŋ kaara, ka ba mine meŋ zeŋ leɛ kaara ba puori. Kyɛ ka bas u kpare dɔre … meŋ su kuri sɔgelɔ kyɛ vɔgele zupile ee ee dɔre. Kyɛ ba fegeserɛ sola.

Pɔge la zeŋ dakogibile zuŋ a mare vũũ ne kerepooti a de seleba dogele a de tere a lare o poɔŋ a kyẽẽnɛ a seemaa. Kyɛ o ya la a mine eŋ pileti poɔŋ a de dɔgele oraba peɛlaa zuŋ kyɛ ka oraba vaolɛte meŋbiŋo nimtɔɔreŋ ka keteŋ meŋ ka o meŋ biŋ a o lambori kaŋa, ka oraba meŋ yi nyɛ vaare nyɛ dɔgele daŋgoɔne zu.

Bibiiri, bayɔpõĩ la zeŋ dɛrwe zuŋ, ka ba zaa a leɛ kaara taa, a kyɛ laara. Ka bɔɔla meŋ, s, bonsɔglaa biŋ ba nimitɔɔre ka fo nyɛ a sagre kaa yi yɛ gaŋ gaŋ ane zareŋ-peɛlaa mine meŋ gaŋ a ba nimitɔɔreŋ.

Nyԑԑ pͻgebͻ bayi naŋ are ne bibiiri bata ka ba nimie a kyaare a kaaraa sobiri kyolikyoli a kyԑlԑ lͻͻre kyԑ ka moto meŋ te pa a meŋ te de boma mine a eŋ o nimitͻͻre a zoro a waana.

Bibiiri ba.. banaare ka ba gaa.. ba sigi baa a te de ba orabare a tuŋ a buro a kõɔ ɔnnɔ. Ka kaŋa… bayi taa orɛba p…. bayi na naŋ taa oraba pelaa kaŋ oraba e oraba buluu ka kaŋ meŋ e ba e seleba kyɛka ba ɔnnɔ a kõɔ a tagera nay i ka su kpare dɔre ka kaŋ meŋ su kpare gbɛgele.

Dɔɔ la zeŋ, a a erɛ yɛlɛ ka biblii zeŋ a kaara ko biŋ kõɔ o nimitɔɔreŋ kyɛ de boŋkaŋa a ba teŋɛ s ko saazu e ŋa baalug kyɛ sãã yelo ne peɛle kyɛ kaa bibiiri mine taa eŋkpolo ka ba mine taa gbɛ-kpala kyɛ ka ba mine meŋ gbi dumo a kyɛ moɔ nimiri kyɛ kaara.